Bihi anahi n zani kuli kpaŋ biɛla ka siɣi kuligi maa ni na n zaŋ bi bakati nim toori kom bokati ŋo shɛli nyɛla kurigu ka di shɛŋa mii nyɛ gbambihi ka gbambili ŋo puuni shɛli nyɛ zaɣ buluu ka so pili zipiligu o zuɣuni

Kumasi jiŋ karili la ni ka niriba pam zooyi bɛ di puuni ŋɔ lɔra nyɛla din za di sanban ni lɔra puuni shɛŋa nyɛla pirinsi lɔra dɔbba bɛ bi puuni ka paɣaba gba bɛ bi puuni doo so zami ka gbubi kamara n ŋmahi ri niriba.

paɣa n-ʒiya ŋɔ ka niŋ sutura ka di nyɛ sutur' piɛla o duɣiri la binshɛɣu ka koopu bihi tam bini zuɣu o tooni ka jiŋlaa din duɣiri ko' tulim gba tamya ka ninvuɣ' shɛba ʒi katiŋa sa ka bɛ puuni so zaŋ foon n-ŋmaari foto na shɛba gba n-ʒi bɛ kɔŋko maa ka gba gbubi kemara nima ŋmaara.

Silmiin paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpari sabinli ka bihi anu guuna n ti bibgo bihi anu maa nyɛla paɣasara ka bidib bili gba mii ʒɛya ka zaŋ o nuhi laɣam tabi n ŋɔ o bi piri namda